Hayssan tha be7ashee dizaara gaammo wogaa may7o milathizayssa ba som7on qachchidayssi beeththishe de7ees;izakka may7ida may7oy booththa gidishin ha booththaa bollakka zo7o may7oy beeththishe de7ees;he izappe gede baggara cililoththida miththaykka beeththishe de7ees.

Hayssan beettishe dizayti ichashu asati uttidayssa be ashe dees intikka gaammo woga may o banta qoorera yodidi uttidayssakko enta uttida qoydey sinta bagga xarapheza bollaka muuzeynne mangoy uttidayssi beettishe dees

hayssan beettishe dizayti kehippe coro asati utti wottidayssakko intikka gammo woga may7o may7idayssanne bootta tishorte bolla giste dizayssa maa7idayssakko intappe sinta baggara diza xarapheza bollaka gammo woga may7oy uttidayssi beettishe dees

Hayssan beettishe diza asati keehippe cora asati ha uttidayssanne eqqidayssabe7ashe dayssi..ha uttida asti bantta bollan luukenne iskiripito oykidaaba melatoosona.garssa baggarakka haylandera haattay beettishe de7ees.

Haysan ta be'ashe dizaysa kehipe cora asati uti uti utdidaysa be'ashe dizaysa entikka kassa be'ishe diza ba milatosona enta gidonkka gamo woga mayuws Mayida asati detese

hayssanta be ashe dizay gaammo woga mayqoa mayqida asati eqqidayssa be ashe days etikka dursanchata milatoosana intappe gede baggara indo asati naqala may7idi eqqidayssaka be ashe days

hayssan ta be'ashe dizayti keehpe cora asati giigissishenne loosettishe dizawa milatosona intikka diza sohoy keehippe cililottida maatay de'izasohokko

hayssan ta beyashe dizayti keehippe cora asatanne gashshe nayta be7ashedays etikka issife shiiqidi eqqidayssanne miici she eqqidi pooto dendizaba milatosonna intikka keehipe lo7izayssako

hayssan tabeashe dizay gaammo woga may'o may'idi uttida asata be'ashe days eti uttida oydeykka keype zo'o gidida oydekko enta miyan issi maciya uttidaro be ashe days izakka ba ayfen kareta manexire wotta uttidayssakko

hayssan beettishe dizay issi bittaney ba kushen mayke oyqqidi haasayishe beettes izikka oda oddiza ba milates izi uttida poydeppe sinta bagga xarapheza bolla silkeynney dawutara uttidayssikka beettishe dees

hayssan ta beyashe dizay keehippe coro asati pudenne duge simmidi uttidayssi beettishe dees iti diza sofoppe gede baggara keettaykka beettishe dees ha keexappe pude baggarakka cillilotida mitaykka beettishe dees

hayssan ta be'ashe dizay cora asati uttidayssi baynta kushen iskifeptonne dawutara oyqqili xaafishenne oda siyishe dizawa milatosona intappe cora asati baynta silke gora gorishe beettosona

Hayssanta be ashe dizay keype xora asati hamuttishe beettosona intika kaame ogera hamuttiza ba milatosona inti diza sohoppe gede baggara haattayka eellidayssi beettishe dees ha haattappe gede baggara cillotida mittayka beettishe dees.

Hayssan ta be'ashe dizay nam'u asati uttida issa be'ashe deys. Entappeka sinta baggan de'iza xarapheeza bollan dabtaray uttida issi beettishe dees. Entikka banta kushe daggafettidi uttidosan.

Haysan bettishe dizzy issi bettanney ba kushen mayke oykidi hasayishe de'es izzikka kushe gakiza shamize mayizaysakko pizza sinthan dizza xarapheza bolla diza silkezinne lukey bettizaysakko

Hayssan ta bea'she dizzayi kehippe cora assti uthidayssa bea'she dayssi. Ha assathikka odda sishe dizzaba malathossona enti dizza sohoykka keththakko ha kethan uttidi odda sishene hassai'she dossona.

hayssan beettishe dizay gaammo woga may7oa may7ida asati keype corati bootta oyde bolla uttidayssi beettishe dees inta giddon issi mishiriya silke oyqa uttidara beettashe de7os

hayssanta be7ashe dizay keype cora polisetakko ha polisetikka uttidi miskirto oyqidi luuke banta wollen woththidi xaafishe dizeba milatosona intikka issi mala may7umey wottidosana

Hayssan tabe ashe dizayti keehippe cora asati salfera uttidayssi beettishe dees entappe gede baggara gaammo woga may'oa may'ida asatikka beettishe de'osana entappe guye baggara misilekka beettishe dees.

Hayssan bettishe dizaytti dorzzetakko.enttikka gamo woga may'uwa daddishe beetosona.enttika kehippe cora asattako.entti diza Sohoy buro keexxetishe diza mala keeththa mala dorzzetetta oththishe dossonna.

Haysani ta be'ashe dizay issi keeta asatako,entiaka utidaysane eqidaysi betishe dosona, entappe nam'ati awanne aayo gidishn ussupunati gashe nayitako.

Hayssan ta be ashe dizay keype cora kaame yishe beettes ha kaameppe gede baggara cora asatikka eqqidayssi beettishe doosana ha asatippe gede baggara woraynne cililotida mitay bettishe deees.

Hayssanta beyashe dize heedzdzu maca asatakko etikka jarke ba ishe de'oosona eti eqqida sohoy keehippe cillilotir puulatida sookko etappe gede baggara cillilotira maataykka mitte eqqades.

Hayssan ta be'ashe dizay so asatakko he entikka issipe gididi uttida issanne eqqida issa be'ashe days. Entappe laapunati gashe nayta gidishen nam'ati aayonne aawa milatiza assakko

hayssan ta beyashe dizay gashe naytakko ha gashe naytikka woga bessiza hanutan uttidayssi beettishe dees intappe sinta baggara tukke shaayettishe dizayssanne siiney uttidayssi beettishe dees

hayssan beettishe dize gaammo woga may7o7a may7ida asati eqqi wottidayssa be ashe dees entappeka guye baggara uutta yeechi beettishe dees ha uutta yeechchappeka gede baggara celilotida mitaykka beettishe dees

Hayssan tay be'ashe dizayssi keehippe cililiotuza miththaynne maatay diza soho be'ashe de'as. Izapoe gede baggara keehipe woggan wolqam abbay woykko haaththay dizayssa be'ashe de'as.

hayssanta be7ashe dizay oyddu asati eqqidayssakko intika eqqida sohon xillotida maatay mokkidayssi beettishe dees inta sintanka cuwa milatiza miishi beettizayssakko

Hayssan ta be ashe dizay xuufekko ha xuufeyka boottara xaafettidayssa gidishin izikka tiikitookke giza xuufekko izappe pude baggara kareta xuufen xaafettidayssikka beettishe deees.

hayssan ta be ashe dizay keehipe cora asati uttidayssanne etape pude bagga doqa sohon issoy eqqideyssi bettishe deees he wurikka oda odishe dizaba milates intikka siyishe de7oosona

Hayssan ta be ashe dizayti salfeera asati eqqidayssa be ashe dees sin ta baggara dizaara ba silke gora goorishe doos isaka silke gora goorishin izi silke matara hessibukke tiktokke yutube dizayssikka bettishe des.

Hayssan ta be7ashe dizay issi bitanne eqqidi haasayishe de7ees. Izikka mabiraate yediza bitanne milates. I zappe guye bagarakka keehippe wolqqama miishshi beetishe de7ees.

hayssan ta be'ashe dizay keepe cora asati eqqidayssa be'ashe de'ays , intikka maburate shubo benta sintan uttidayssa xeellishe dizawa milatosana intappe guye baggara cililotida mittaykka beettishe dees

Hayssan ta be ashe dizay keehippe cililotidi lo'iza sura maata be ashe days izaappe hini baggara keehippe wolqamanne cora keettati puulattizayti bettishe de'oosona.

hayssan beettishe dizayti nam7u asatakko ha nam7u asatikka attumanne maca gididi uttidayssi beettishede oossana maciyakka ba hoophe pixara uttidayssi bettishe dees izakka bitaniya quma barsashe beettos

Hayssan ta be7ashe dizay issi bitaney uttidayssa be7ashe days. Izikka cora mayke ba sinthan wottidi haasayishe de7ees. Izappe guye baggara Itophiya banddiraykka eqqizayssi beettishe de7ees.

hayssan beettishe dizay issi bitaney miisha oyqqidi bessishen beettees heyssape duge baggara zaytenne bootta madabarera qolettida miish beettishe dees

hayssan ta be ashe dizay cora asati uttidayssa be ashe days intappe nam7ati zo7o may7o may7idayssanne corati issi malakare ta may7o may7idayssa be ashe days intikka polise milatizayssakko

Hayssan ta be'ashe dizay keeyppe cora asati eqqidayssa be'ashe dees intikka gede simidi xeellishe dizaba milatoosana intappe pudde baggara keehippe lo'izanne puulattiza keettaykka bettishe dees he keettapfe duge baggara kaameykka eqqidayssi bettishe dees.

Hayisani ta beyashe dizay kehippe pulatizanne malaaliza keththeyi betishe deesi hesappe duge bagara asatikka betishe dizayisi betishe deesi ha keeththayikka kawo keeththa misatizayisakko

Hayssan bettishe dizaytti kehippe cora asati uttidayssanne guye bagara eqqida asatinne bettishe de'osonna.enttika diza sohoppe guye bagara lo'iza keththay bettishe de'es.ha keththa bollaka misiley bettishe de'es. ..

Hayssan beeththishe dizaythi keehippe cora asathi uththi uththidayssa be7ashe de7ays; henththappeka nam7u asathi banththa kushe xaaxidi uththidayssa gidishen henththikka uththida sohoppe sinththa bagga xarapheza bolla burccuqqoy uththidayssikka beeththishe de7ees.

Hayssan ta beyashe dizay keehippe cora asati ufayettishenne durishe beettosana intikka itiophie bandera oyqqidayssakko intappe guye baggara keehippe wolqamanne puulattiza keethtaykka beettishe deees

Hayssan ta be7ashe dizay keype puulatizanne lo7iza kee ta be ashe dees izikka keypey wolqama keettakko izikka kawo keetta milatizayssa gidishin izappe duge baggara kaamey eqqidayssikka beettishe deees.

Hayssan ta beashe dizay keype cora asati uttidayssa be'ashe dees intasin giddo baggarakka qaraxida miishi eqqidayssaka beashe dees intika oda siyiishee uttizaba milatosona.

Hayssan ta be7ashe dizay keype xora asati shiiqidi buron loosettishinne giigettise diza keetta gelishe beettosana intika gelishe dizay keetta beyana saqu.

Haysan ta be'ashe dizay keehippe pulatizanne wolqama keta be'ashe days izka kawo keta masatesko , Mastoten kametidaysa gidishn gede bagara cililotida MIta boncoyka betishe de'es.

tabe ashe dizay keehippe lo7idanne puulatidakke tabbe ashe dees izikka de7iza sohoppe ha baggara miiriqay kumidayssa milates izappe gede baggara kaameykka eqqidayssi beettishe dees

Hayssan beettishe dizayti keehppe cora asati eqqi wottidayssi beettishe de'oosana hintappe ha baggara lastiqe oydekka utti uttidayssi beettishe dees

hayssanta be' ishe dizayti keyppe lo7izanne puulattiza keetta be ashe dees izappe ha baggara kaamey eqqidayssaka be ashe dees ha keettayka kawo keetta milatizayssakko

hayssan ta be ashe dizay kawo keettakko hayssika biroppi loosetishenne puulatishe diza ba milates izappe gede baggara kaamey eqqidayssanne nam7u asati dizayti bettishe de7oosana

hayssan ta be7ashe dizay kaame ogekko kaame ogen heedzdzu gashe nayti dizaytanne zabiray dizayti beettishe deees heyssape gede baggara asa keettikka beettishe de'ees

hayssan ta be ashe dizay ooso ooththiza asatakko ha asatikka simtoora keetta keexishe de7oosona entappe gede baggara cili lottida mitaynne maatay beettishe de'ees

Hayssan ta be ashe dizay ichaacho asati eqqidayssa be ashe dees inti diza so7oppe gede bagganne pude baggan zo7onne samaye ufuppay korettizayssa be ashe dees

Hayssan beettishe dizay keype lo7izanne puulattishe dizaa keethta be ashe deys intikka mitara buroppe giigissishe de7osana ha baggan cora asatikka eqqidayssi beettishe doosana.

hayssan ta be ashe dizayti keype puulatizanne lo7iza kawokeetta milatizayssa be ashe deys inta giddonka asati eqqidayssi beettishe de7osonna

hayssan tani be7ashe dizay keehippe wolqamanne puulattida keettay beettishe deees ha keettaykka kawo keetta milatizayssakko izikka oge doonan dizayssi beettishe dee7es

hayssan beettizayssi kehippe cora asati puddenne duge simmidi uttidayssi beettishe doosona entappe sinta baggan xarapheza bolla samayenne booththa carqey micattidayssikka beettishe dees.

Haysan ta be'ishe dizay hospitale woyko kilinikekko ha hospitalenkka hedzu asata be'ashe days hedzu asatape issina gashe na'akko entika hokidi Luke xelishe de'osona.

Haysan ta be'ashe dizay issi mishiriya ba suuta imashe betawus. Izaka hargida asasinne suutay lafida asas suuta imashe dizaba malatawus

hayssan ta be ashe dizay hospitalekko izikka cora asati uttidayssi beettishe de7osona hentappe guye baggara issi mishiriya uttida sintan xarphezan komputere uttidayssikka beettishe dees

hayssan ta be ashe dizay kayppe cora asati utti uttidayssa be ashe dees entikka hospitaalien dizaba milatosona etappe sinta baggara cora asatikka eqqidayssanne issi bitani haasayishe dizaba milatosona

Haysan ta be'ashe dizay issi bitaney ba kushen silike oykiqid ba ayfen manaxire wotidayis eqidi eqida bitaney betishe de'es izika de'iza Sohope guye bagara kethay betishe des.

Haysaani tani be'ashe dizay ichashu asay eqqida issa be'ashe dayis.he ichashatupe oyidati atuma giddishin issina macako entappe giye baggaraka kameka eqqida issi betishe de'es

Hayssan ta be7ashe diizay hossiputtale woykko killinikeko ha hossiputallen qeeri gashe na7ay bettes iizaka dhalle mittissana hanizabba maalatossona naa gashe naa doona oqqidi dhalle barssana hanishe doossona.

Haysan ta be'ashe de'aysi kehipe cora asati woyko hospital biza milatosona entikka banta kushen gibba jussenne oykidi bishe betosona entappe guye bagara kehipe cilili utida mithaykka betishe de'ese

hayssanta be7ashe dizay issi bitaney kushe saketizayssa milatizayssi ba kushe qachidi eqqidayssa be7ashe days izaappe guye baggara gashe naykka eqqidayssi beettishedees izaappe guye baggarakka keettike beettizayssedi

hayssan beettishe dizayti hospitale giddon diza mashinekko ha mashineykka hargida asa maramaranas maaddizayssakko hospitaleykka hargida asa cora paattishe dizayssakko

hayssanta be'ashe dizay heedzdzu asati gasha nayta oyqidi lastiqe oydo bolla uttidayssa be ashe deys entappeka nam7ati indog dishin issoy addekko

hayssan ta be'ashe dizayti oyddu asati eqqi uttidayssa be'ashe days intappe heedzdzati attuma gidishe issinna indokko intika diza sohoppe gede baggara cillotida mitayka beettishe de'ees

Hayssanta be ashe dizay kehpe cora asati eqqi wottidayssa be ashe dees enteppeka issoy dunkane milatiza miisha giddo gelanas kushe yeddishe beashe dees izappe geede baggara cililotida miittay kabettishe dees.

Hayssan beettishe deizay cora asati ya bagganne ha bagga simmidi uttizayssi beettishe dees eti uttida sahappe sooppe giddo baggan cililottida maatayka beettishe dees.

Haysan beettishe dizay lo'idinne puulatishe diza ketako, izika buroppe giigetishe de'es, izappe duge bagara keehippe cora asatika eqidi xeelishe de'osona

hayssan beettishe dizay kehipe cora asati eqqi uttidayssa be'ashe das inta giddon issi naay gammo woga mayuwa ba bollan wottidi ba huuphenka gammo woga may'ua milatizayssa wottidi eqqidayssa beashe days

Hayisan betizayisi na,mu asati eqizayisa beashe dayis na,matuppe issi bitane kopiye wotizayisako issi bitane qassika gamo woga mayo ma,izayisi betish de,ees izika ba kushe me,etishe dees

Hayssan beetishe dizayssi keeti keexetishe dizaysakko ha keethaykka cora keeta iziika mitay biroppe tiqetibenayssa besiishe de'es.

hayssanta be ashe dizay keyppe cora asati utti uttidayssa be ashe days hintika gaammo woga may7o baynta qoolera yeddidayssanne eti uttida oyde sintan darapheza bollan gammo woga may7o hiixidi a bollan erxa maata wottidayssa be ashe days

hayssan beettishe dizayti oyddu asatakko ha oyddu asatikka mana xire ba anta ayfezan wottizayssakko intappe heedzdzati attuma gidishen issinna indokko inti diza sohoppe guye baggay keehippe denba sohokko

hayssan ta be7ashe dizay keyppe cora asati eqqidayssa beashe dees issi bitaney ba kushen aybakomisho oyqqidi maqasera qanxizayssi beettishe dees entappe gede baggara gaamo woga may7oamay idara eqqada ashe bettawus

hayssanta be ashe dizay cora asati eqqidayssa be ashe days ha asatu giddonka gaammo woga may7ua banta qooren qachida asatikka beettishe doossana intappe guye baggara cililotida mittaykka beettishe dees

Hayssan ta be ashe dizay gammo woga may wammay ida asati bishe beettosona intika ichacha gidishin he ichata chuppe oyddati attuma gidishe issinna indokko he indiyakka silke ba kushen oyqidayss bettishe des

hayssan ta be7ashe dizay keeppe cora asati eqqi uttidayssa be ashe dees ha asatikka banta woga may7oa may7idi eqqidayssa be ashe dees intappe gede baggara keettay do7izayssi keexettidaga be ashe dees

Hayssan ta be'ashe dizay heezzu goomoy diza kaamekko .Izikka baajjaje geetetees. Izayikka qalamen qalamettida issa gidishin samayenne booththa qalamen qalametti uttidayssakko. Izappe gede baggara issi bitani uttida issi beettishe dees.

Hayssan ta be ashe dizay keype lo7izanne puulattiza keettakko ha keettappe gede baggara kaame ogey beettishe dees ha kaame ogenka kaame gedenne pudde bishe beettes

hayssanta be ashe dizay polis xaawekko izikka keype puulattidinne lo7izi bootta qalamera tiyattidayssi beettishe dees izappe guye baggara cililotida mitayka beettishe dees

hayssan ta be ashe dizay cora asati eqqidayssa be ashe deys intika baynta kushen waraqata oyqqidi eqqidosona intika dizo sohoy kawoketa woykko polisxaabe milates

hayssan beettishe dizayti keeype cora asati gawune maa7idi eqqidayssa be ashe dees ha gawuneykka samayenne kareta milatizayssakko intikka baynta kushe pude toquoottidi eqqidayssi beettishe deosona

Hayssan ta be ashe dizay issi bitaney uttidayssa be ashe dees izikka uttida oydeppe sinta bagga xarapheza bolla iskirbtonne dabtara be ashe dees ha iskirbtonne dabtara miyanka komputere uttidayssikka beettishe des.

hayssan ta beyashe dizay pirda keettakko ha pirda keettanka keeyppe cora asati utti uttidayssi beettishe duosana hentappe ha baggara heedzdzu kareta may7o may7ida asati uttidayssanne nam7ati uttida shin issinna eqqidara beettashe dewus

hayssan beettishe dizayti poolis xaabekko ha poolis xaaben diza iqatikka de7ettes he oydeykka zo7o qalame qalametti uttidayssa gidishen xarapheza bollan samaye carqe hiqetti uttidayssika bettishe des

hayssan tabe ashe dizayssi issi bitaney samayekote ma7izayssi ba kushen mayke oyqidi haasayishe beettes izikka goda odishe dizaba milates

Hayssanta be ashe dizay polisxaaeko polisxaabenka cora asati uttidayssi beettishe de7osona intikka duuke oyqidi iskiriptoora xaafishe dizaba milatosona etikka siyishenne qoda odishe dizaba milatosona.

hayssanta be ashe dizay issi bitane uttidayssa be ashe days izikka polisxaawen diza ba milates hentika ba ayfen manaxire wottidayssa gidishin ba kushen mayke oyqqidi haasayishe dees

Hayssan ta be7ashe dizay keyppe cora asati shiiqidi miriqa diggishe beettosana banta heera geeshshateta nanganas miriqa diggishe doosana intappe pude baggara cililotida maataykka beettishe deees.

Hayssi ta be'shshe diizaytti coora asati miiriqa diggishe de'ossona eentika pooxara pittishenne bantta heera lossathishe de'ossona enttappe geede baggara ciillilotida miththayka bettishe de'ess.

Haysan ta be'ashe dizay miriqa digishe diza asazako hesika issi mala mayo mayid miriqa digishe de'osona. Entiaka banta heera geshatetha naniganawu giigisidaysako.

Hayisan ta beashe dizay miriqa pitiza asakko ha asatika banta hera geshateta naniganawu miriqa fitishene figisishe betosona entika kehippe cora asatakko.

Hayisan ta be ashe dizayi kehippe co,ra asati miriqa pitishenne gigisishe betosona entika banta hera naganas otiza osoko hesappe pude bagara lo,idinne pulatiwotiza kethayika betishe dee's

hayssan ta be ashe dizay kaamekko ha kaameykka miriqa ba bollappe qolishe beettees izikka asay miriqa qoli dooga qoqofishe beettes

Hayssan ta be ashe dizay miriqa caanidi bishe deiza kaamekko ha kaameyka sinta baggay bootta gidishin guye baggay birata milatizayssakko izikka mirqa caanidi bishe dees.

hayssan ta be7ashe dizayti miiriqa pittida asakko. Eetikka banta heera geeshshateththa nanganas pittidayssakko. Entikka cora shiiqidi miiriqa pittishe beettosona.

hayssan ta be ashe dizay kaamekko ha kaameyka miiriqa diggidi issife shiishshizayssakko izikka ha miiriqa ba bollappe qolishe beettizayssakko

hayssanta be ashe dizay miiriqa diggiza asakko he asatikka baynta heera geeshshaseta nanganawu puxa ekkidi pitishe beettosona iti dizasohoykka kaame oge milatizayssakko

hayssa tani be ashe dizay mirqa diggida asatakko hayssika mikeype cora asatakko intappe gede baggara kaamey eqqidayssi bettishe deees

hayssan beettishe dizay keype cora poolisetinne miiriqa diggizanne pittida asati beettishe doossona intikka banta pudhanne banta akaafa essidayssi beettishe de'ees

Hayssan ta be'ashe dizayssa heedzdzu asatako ha heedzdzu asatikka eqqidayssa be'ashe days entti uttida sohoppe sinththa bagga xarapheza bolla komputereyka de'izayssa be'ashe days ha komputere miyankka silkkeykka beetishe dees.

Haysan betishe dizati issi mala mayo mayidi cora asati utidaya be'ashe days etika kopitere goragorishe de'osona gede bagara issi bitaney kofe wotididaysi eqidi hasayishe des

Haysan ta be'ashe dazay kehipe c'ora asati utiutidaysa be'ashe days entika utida sohoy kehipe dalga kethako entika oda siyshe dizaba milatosona.

hayssan ta be'ashe dizay nam7u asati uttidayssa be'ashe dees intappeka issoy itiyophiyo ayssidanne haarida dokter aabiy geetettes izappe guye baggara itioyophiya bandaraykka kaqetidayssi bettishe dees.

hayssanta be ashe dizay keehippe cora asati eqqi ottidayssa be ashe dees intappe ha baggara gammo woga may7ua may7ida nam7u asati eqqidayssaka be ashe dees inti diza sohoppe guye baggara kaamekka eqqidayssa be ashe deys

hayssanta be ashe dizay itioophiyo haariza dotor aawi uttidayssa be ashe des izaarakka issi bitaney uttidayssakko eyti diza sohoppe gede baggara itiophe bandiraynne kare biitta banderay eqqidayssa be ashe des

hayssanta be ashe dizay kehpe cora asati uttidayssa be ashe deys ha asatikka uttida sohoy kawokeetta milatizayssakko entikka uttidinne oda siyishenne haasayishe dizaba milatosona

Hayssanta be ashe dizay nam'u asatakko ha nam'u asatuppe issoy itiophiyo ayssidanne haariza kawokko izikka doktor aabi geetettes eti diza sooykka keeype puulattizanne lo'iza keettokko.

Haysan ta beyashe dizat nam'u asati sarotetishe doosna entappe issoy tophiyo aysida awa gidishin izika dokiteri abiy Ahmed getetizaysako iza guyenka tophiya bandiray kaqetidaysi betishe fees.

Haysan ta be'ashe dizara issi mishiriya karetha sharbe ba som'on dhadhetada eqidaro be'ashe days izaka mayke oyqada hasa'ashe dawus izipe guyera missileka betishe des.

Hayssan ta be'ashe dizay gaammo woga may7ua may7ida asati corati eqqidayssa be ashe days hentika diza sohoy keehippe aakokko hentika diza sohoppe pude baggara saloy booxidi bettishe des.

hayssanta be ashe dizay issi bitaney mayke oyqqidayssi haasayishe deees izi ma7ido may7o bollakka samayenne bootta qalame tiyeti uttidayssanne giste milatiza puute uttidayssi beettishe des

hayssanta be7ashe dizay keehippe cora asati gaammo woga may7o may7idageti uttidayssa be ashe days entappeka ha baggara gaammo woga may7oa may7idaynne issi polisiya eqqidayssa be7ashe dayis

Hayssan ta beishe dizayssi cora asati eqqidayssanne issi mishire ba huphe yeddidara mayke oyqqada haasayishe dizaaro beyashe dees. izakka gaammo woga may'owa ba huphin xaaxawuttos

hayssa ta be ishe dizayti keehippe cora issi mala ma7ida asati isporte oottishe beettosona hentikka dizasohppe heni baggara keehippe wolqama keettay eqqizayssi beettishe des

hayssan beettishe dizayti nam7u indo asatakko intikka baynta huphe yedezayta gidishen nam7ay kushen aybokko miisha oyqqidayssi beettishe dees eti diza sohoppe gede baggara itophe banderaykka kaqeti uttidayssi beettishe dees

hayssanta be ashe dizay ichachu asati eqqidayssa be ashe dees entappeka issoy poolise gidishin kolisetu may7o may idayssi eqqidayssakko izappe gede baggara diza bitane ba ayfen manaxere wotti wottis

Hayssanta be ashe dizay cora asati hamtishe dizay ta be ashe dees intikka iray bukkishe diza sohoora bishen di oosona xilla kushen oyqqidinne bishe deizayssakko etappe gede baggara kaamey kayqqiday si bettishe dees.

Haysan ta beyashe dizay lapun asati eqidaysa beyashe days. Entappe hezhati attuma gidishin oydati macatako. Eetika de'iza keetha kehippe lo'izanne puulatiza keetha gidon de'osona.

Haysani ta beashe de'zay hedzdzu astakko ha hedzdzu astappe nam'ate mac'a gidshe issoy atumakko he nam'u aste manxer banta ayfe bolla banta ayfe bolla wotidayisakko etappe sintha baggara haylande haththarkka utedayise beteshe de's.

Hayssan ta be'ashe dizayti nam'u asati uttidayssa be'ashe days; he nam'atikka attumanne macca gididi uttidosona entti uttido oydeppe sinththa bagga xarapheza bolla dawtare dizayssi beetishe de'es.

Hayssan ta be ashe dizay issi bitaney uttidi haasayishe be ashe days izay uttida soppe sinta baggan darapheeza bollan haattay hayllandera uttidayssinne silkezi beettishe dees

Hayssan beettishe dizayti keyppe cora asati ekkidayssi beettishe duosana intappe issi bittaney hokkidi komputeri goragoridinne bessishe dees intika diza keettay kawo keetta milatizayssakko.

hayssan ta be ashe dizay usuppun asati uttidayssa be ashe days entappe issi miya eqa dendada asa oytashe deiza ba milatas izakka oyttidayssi qumakko entappe sinta bagga xarapheza bolla haattayka uttidayssi bettishe dees

Hayssanta be'ashe dizay keype cora asati uttidayssa be'ashe days intikka baynta kushen iskirbtoni dawutar oyqqidayssi beettishe dees inta giddonka issi poolize utti uttidayssi beettishe dees intappe gede baggar asa keettikka beettishe des.

hayssan ta be ashe dizay polisekko ha poliseykka polis xaaben uttidayssa milates izikka polisetu may7omay idi uttidi haasayishenne oda odishe dizaba milates ikka uttida sowoppe ha bagga xarapeza bolla daggafettida uttidayssakko

hayssan beettishe dizay poolisekko ha poliseykka polise may7o may7idi ba huuphen koppiye wottidi mayke ba kushen oyqidi haasayishe dizaba milatees izikka oda odishe deizayssakko

Hayssan ta be ashe dizay polisetinne gammo woga may7o banta huphen wottida asati eqqidayssa be ashe dees intappe guye baggara wogga karetanne galal7o zo7o maa7oy micati uttidayssaka be ashe dees

Hayssan tha be7ashee dizaythi asathi uththidayssa be7ashee de7ays; ethikka selppee uththidosona; henththe giddon issi polisee beethees; uththida asathikka banththa kushe bolla lookenne iskkiriththo oyqqizayssi beeththishee de7ees.

Hayissani ta beyashe dizayisi hedzu polisetanne gammo wogga mayidda assatinne corra assayi hemetishe bettosona etta issi bagaraka buro kexetishe diza kethayi betesi.

Hayissani ta beyashe dizayisi kehipe darro poliseti utidayisi betishe deyosona issi bitaney mayike oyikidi hassayishe detesi enitappe gedde baggara cililotida mattayi desi

Hayssan ta be7ashe dizay keehippe cora asati uttidayssa be7ashe days. Eti uttida soho sintta baggaara xarapheeza bollan haatay haylanddera dizayssikka beettishe des. Enttikka si7ishe dizaba milatoosona.

hayssan ta beyashe dizayti polise tako ha polisetikka keehippe cora gididi uttidayssi beettishe dees intika issi mala may7o may idaystakko baynta kushenka itophe bayndera oyqqidayssi beettishe des

hayssan beettishe dizayti keehipe coranne wolqama gidida poliseti eqqidayssi beettishe doosan intikka salfera salfera eqqida gidishin utiopphe bayndirakka banta kushen oyqqidayssakko

ta beyashe dizay polisekko ha poliseykka wogga wolqama mita achchan eqqidayssi beettishe dees izikka polisetu mayoomay idi polise tu koppiye wottidi eqqidayssi beettishe dees

Hayssan ta beashe dizay polise takko hapolisetikka maarara salafettidi eqqidayssa beashe dees intikka issi mala may'on may'idayssi beettishe dees intappe gede baggara kiyettayka beettishe dees.

Hayssan tha be7ashee dizay keehippe asathi eqqi7uththizayssa be7ashee de7ays; henththe giddonkka gaammuwa wogaa maayuwa maayida gaammuwa wogaa maayuwa malathiza koppiyiyaa woththidayssathi beeththishe de7oosona; enththikka odaa siyishee dizaa milatoosona.

Hayisan ta beashe deizay heedzdzu asati utizayisa beashe deayisi ayis ha heedzdzu asatika kushia xaxidi utidayisianne issi bitane ba kushe duna bola wotidi hasaya ezigishe diza ba milatosona.

Hayissan taa be'ashshe dizayi pute tokishshin betosona . ettikka kehippe dennibba soon akafara Kashshid pute naqishe betees.izappe gede bagara hatayikka betishshe de'ees.

hayssan ta be ashe dizay ichasho asati uttidayssa be ashede entikka heedzdzati gede baggare uttida shi nam7ati ha baggare uttidosona ha nam7atuppe ha baggar dizayssappe issoy itioophiyo ayssida kawo aabi geetettes

Hayssan ta beyashe de'izayssi issi bitaney uttidi haasa'she dizaysa Izikka be uttido oydezappe sintha bagara xarapheeza bolla be kushe wothidi he kushey matanika xarapheeza bolla dawutaray beetishe de'ees.

hayssan ta be ashe dizay issi bitaney ba qoore bolla gaammo woga may7oa may7idayssi puute tokkishe beettees izikka tokkiza sohoppe guye baggara asati eqqidayssika beettishe de7oosona

Hayssan ta be'ashe dizay issi mishiriya ba huphe yeddidara ba ayfenka manaxire wotidara beettashe de'awus izi sintanka cora mayketi beettishe de'osona izippe gede baggara itophiya bandiraykka kaqqetidayssi beettishe de'es.

Hayssanta be ashe dizay keyppe corasati uttidayssanne eqqidayssa be ashe dees intappe guye baggara kaameykka eqqidayssa be ashe dees ha kaameykka muuze caannidayssakko ha muuze bollaka issi bitaney ichidayssanne ba kushe thoqo ottidayssi bettishe dees

hayssan ta be ashe dizay gaammo cimatakko ha asatikka nam7a gidishen entikka gaammo woga mayoa may7idi gaammo woga may7oa milatiza koppiye wottidi eqqidayssa be ashe days entappe guye baggara lo7idan cililotida mitaka bettishe dees

hayssan beettishe dizayti keeppe cora asati eqqidayssi beettishe dees intikka eqqidasohon urqay dizaba milates intappe guye baggara cililotida mitaynne boncoy beettishe dees

hayssan ta be'ashe dizay keype cora asati uttiraba be'ashe dees intappekka sinta baggara doqasohon cora asatikka uttiday si beettishe de7oosana intika haasayishenne oda odishe de7oosana

Hayssan tha be7ashee dizay ichchashu asathi uththidayssa be7ashee de7ays; henththappekka issoy nu ethoophiyo ayssida doctor abiy geetheththees; ethikka haasayishee de7oosona.

hayssanta be7ashe dizayti cora asati eqqidayssa be7ashe dees entappeka nam7ati attuma gidishen hankoti maca asatakko entappe guye baggara keettaykka beettishe dees

Hayssan ta be7ashe dizayti gaammo woga may7o banta may7o bolla wottidayssi uttiraashe beettosana. Entikka bantta kushen iskiribtonne luuke oyqqidi zo7o oyde bolla uttidayssi beettishe dees.

Hayssan beettishe dizay miraabe kantibakko izikka abrahaame geetettes miicishe eqqis izappe guye baggara nam'u asatikka eqqida issi beettishe de'sona izi deiza sohoppe guye baggay keehippe denbas okko.

hayssan ta be'ashe dizayti cora attuma asati eqqidayssa be ashe dees entappe sinta baggara issi attumay uttidayssaka be ashe dees entappe guye baggara keehippe cililottida mittaykka bettishe dees

ta be ashe dizay heedzdzu asati giste giddon eqqidayssa be ashe dees intika ha simmidi eqqidayssakko intappe guye baggara cililotida mittaykka beettishe dees

Hayssan beettishe dizayti oyddu asati uttidayssa be ashe dees entappe heedzdzati attuma giddishen issinna indokko entikka uttida oydeppe sinta bagga xarapheeza bolla dawutarinne silke beettishe dees,

Hayssan betishshe dizzayththi kehippe coora assathi lo'dinne pullathi wottida keeththan eqqidaysanne hassaishshe dizzaba malathossona. Entti dizza sohoykka kawo keeththa millathizayssakko.

Hayssanta be ashe dizay heedzdzu asati eqqidayssakko ha heedzdzu asatuppe nam'ati baynta kushshen dawutara milatizaba oyqqidi saroketishe beettosona intappe guye baggara diza bitaney miicishe ba kushe baqqishe dees.

Ta be'ashe dizay keehippe cora asati eqi utidaysa be'ashe de'aysi. Entika hasa'ishenne oda odishe betosona, ya bagara diza asti qaseka oda siyishe dizaba milatisona .

hayssan beettezayssi kaasanchatakko ha kaasanchatikka maca kaasanchatakko intikka koase qa kishe beettosona inti diza sohoykka keehippe denba sohokko

Hayssan ta beashe dizayti keype cora asati eqqe wottidayssa beashe dees intikka bayntaasintan dharaphezey diza bollan keekke wottidi malatizayssa beashe deays.

Hayissan bettishshe dizayitti gaya giddonni dizo zal''etakko .enittappekka shunikuriteyi dinichcheyi timatimeyi kaaroteyi ubba mishshi betishshe de'ees.hayissa giddonikka nam''u asati hokkidayissi betishshe de'osona

hayssanta be ashe dizay kaamenne kaame ogenkko ha kaameykka berey do7eti uttidayssa gidishin ha kaamen asati gelana nizayssi beettishe dees intika diza sohoy kaame ogen eqqidayssakko

hayssanta be'ashe dizay tamare keettakko ha tamare hettankaqe guutta nayti tamarishe de7osana intikka baynta uttido oydeppe sinta baggara diza qaraphiza bollan maxaafanne dabtara iskirbtoora oyqqidayssi beettishe dees

Hayssanta be ashe dizay oyddu asati uttidi telefizinen kaassabe ishe dizaba milatosona intikka ushsha oyqqidi dhoqu oottidi ufaytishe dizaba milatosona

hayssanta be ashe dizay keehipe cora kaameti eqqidayssa be ashe dees ha kaamepfe gede bagganne duge baggan eqqidayssappe giddo baggan cora asati eqqidayssa be ashe deayss

hayssan ta be'ishe dizayi tamarettakko hayssikka gashshe nayittakko enttikka tamaridi kidi dizayissanne gede bagan uttidi tamarishe diza tamaretakko entika issi Mala May'o may'di uttidaysi bettishe doossona.

Hayssan ta be'ashe dizay cora asatti eqqidayssanne uttidayssa be'ashe de'ays. Henttika uttidda oyddeppe sinththa bagga dharaphezza bolla kompittere dizayssa be'ashe days.

Hayissan ta be'ashe dizzay Cora asati uttidi kassa be'ishe dizayita be'ashe dayissi entika kassa kuwase kassa be'ishe doosona kuwase kassan gooleyi gellin uffa''etishe doosona.

hayssanta be'ashe dizay issi bitaney ba kushe xaaxidi eqqidayssa be ashe dees ha bitaneykka ba huuphe bolla koppiye wottidi eqqi wottidayssa be ashe dees izikka

hayssan taa be'ashe dizayti issippe giidi gididi cora asati uttidayssa be'ashe dayis .hayssatuppe heedzdzu asati ha xeellishe de7osona .entikka baynta ayfe bolla manaxire wottidayssakko.

Hayssan ta be ashe dizayti keehippe lo7izanne malaliza zal7etakko intika maa7onne kooskeqo izappe guye baggara cililotida mitayka beettishe dees

Hayssan ta be ashe dizay keepe cora asati zo7o oyde bolla uttidayssa be ashe days intikka uttidi oda siishe dizaba midatosona entappe issi bitaney sintan uttidage ba kushin dawutara oyqqi uttida issi bettishe dessa.

hayssan beettishe dizayti keyppe gasha naati coray uttidi tamarishe beettosona intika luukenne dawutara iskirbton xaafishe beettosona inta giddonka issi bitane gidayssi beettishe dees

Hayssan beeththishee dizay issi bithanee eqqidaysakko; izikka zo7o maa7o maa7ida iza gidishin giddo baggaara booththa mayo may7ida isi beeththishe de7ees; izappe guyye baggaara keehippe dembba sohoy beeththishee de7ees.

hayssan ta be:ashe dizay cora asati dilliye bolla eqqidayssakko intikka parken dizaba milatosona intappe guye baggay wora gididi cililottida mitay bettishey dee'es

Hayssan beettishe dizay keype xoqanne zumatida sohokko izinka deiza sohoy keype cililotida mitaynne maataye dizaba milates hesappe gede baggara sohoy samayettidayssi beettishe deesa.

Hayssan ta be'ashe dizay parkekko ha parkenka cora asati eqqi wottidayssi beettishe de oosana intappe guye baggara haattaykka eelidayssi beettishe dees inti eqqida sohoykka mastawote milatiza soonakko.

Hayisani ta bea'ashe dizayi hayilashokko. Ha hayilashotikka hedza enitikka gaxxa baggara utidayisi betishe de'esi. Eti dizo sohoyiko haatha gidonakko. Haathappe gaxa keyi utidayisi betishe de'esi.

Hayisan ta be'ashe dizayis kehipe zuman dheka sohan kehippe malalizanne cililotiza matayinne mitay dizayisa be'ashe dizayis

Haysan beetishe dizaysi keehipe cora asati issi mala mayo mayidageti eqidaysi beetishe de'es entape gede bagara Zuma bolan keehipe cilcilidine cililothida maatay beetishe de'es.

Hayssan bettishe dizzayti kehhippe coora assati eqqidayssi bettishe dossona eenta giidon issi biittaney puude bolla guffishe dess eentika issi malla mayo mayidayssi bettishe deossona.

Hayisan betishe dizayis kehipe coora asati issi mala mayo mayidi utidosona enitika utza sohoy farikey milatesko intidiza sohanika cililotizi loiza matako

hayssan ta be ashe dizay gammo woga may7oakko heyssaka issi bitaney maa7idi eqqiday si beettishe des izappe ha baggara xuufen xaafettidays si beettishe dees izikka holozi giza xuufekko

hayssan ta be ashe dizay issi mishiriya eqqidaro be ashe days izakka keehippe denbanne cililotida maatay de izason eqqidaro be ashe days

Hayssan beettishe dizay issi bitaney itoophe banddira oyqqidi eqqidayssa be7ashe days. Izappe guye baggaara cililo mittati kumidayssi beettishe de7oosona.

hayssanta be ashe dizay heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatu ppe issoy asho shukise dees izappe ha baggara issi bitaney silke gora gorishe dees eti shukkiamiishikka deeshakko

hayssan ta be ashe dizay issi na ay barka uttidayssa be ashe days izikka doqa bolla uttidayssakko izappe guye baggara keehippe cililotida mitayka beettishe dees

Ha issan ta be7ashe dizay keehippe cora asati eqqidayssa be7ashe days; henththappe ha baggaara nam7u asathi uththidayssa be7ashe days; henththikka mazagabishe dizaba milatoosona; henththappe guyye baggaara uuththaykka beeththishe de7ees.

Haysan betishe dizayti keehippe daro asati salipera .eqidaysi betishe de'osona, entika salipera eqidaysi Mazagabetans salpen nangishe dizaba misatosona

Hayssan ta be'she dizay keype cora asati eqqi uttidayssenne issi bitaney iskirbto oyqqidi luuke bolla xaafishe dizayti beettishe dees inti dizasooppe gede baggara keettaykka beettishe dees.

Hayssan beettishe dizayti cora asati uttidayssa be ashe deys intappe sinta baggara heedzdzu asati uttidinne uttido oyde sintan deiza arapheza bolla daggafettidi uttidayssa be ashe deays.

hayssan ta be'ashe dizay tamare naytakko ha tamare naytikka issi mala yuniforme maa7idi salfera eqqidayssi beettishe dees hentika salfera eqqidayssi misigaban mazagabettanas eqqidaba milatosona hentika banta kushen waraqata oyqqidayssakko

Hayssan ta beyashe dizay keype cora asati uttidayssanne nam7u asati eqqi uttidayssi bettishe dees inti uttida sohoppe sinta baggara toqa miisha bolla dawutaraynne lukey beettishe dees.

Hayissanni taa be'ashshe de'izayyitt cora asati eqidayissa be'ashshe dayis enittappekka gede bagara uttida assakka be'ashshe dayis .hee uttida asa sinththanni xaraphphezza bolla komipitereyinne lukeyi dizayissakka be'ashshe dayis .

Hayssan ta bea'she dizzayi lapun assathi uttidayssa be'ishe dayss. Enttikka inddoy ussupuna gidishin issi atumakko entappe guye bagara motherekka eqidayssi bethishe de'ss.

Haysan bettishshe dizaytti ke'ippe corra assati salpera eqidayssi bettishshe de'ees entikka salpera eqidayssa gidishshin entti diza sohoyikka kehippe cilottidi diza bottakko

hayssan beettishen dizayssi heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatoppeka issoy uttidayssi beettishe des he uttidaga sintan xarapeza bolla iskirtonne dabtada didayssi beettishe des

Hayssan ta be7ashe dizay usuppun asazakko. Ha usuppun asatuppe heezati iss mala mayo ma7idayssa gidishin nam7ati eqqidayssako issoy hokkidi luuke bolla iskirittora xaafishe beettes.

Hayssanta be ashe dizay keype cora asati salfera eqqidayssa be ashe deys ha asatikka indo xalalakko ha indo xalalatikka sharben bootta nadalan goozettizayssakko

Hayssan tani be'ashshe dizay gashshe naytakko ha gashshe naytikka issipe coray shiiqidi uttidayssa be'ashshe days inta giddonkka luuke oyqida mishiriya beettashe de'awus intikka gashshe nayta xalalakko

hayssan beettishe dizayti keeyppe cora asati eqqi uttidayssa be ashe days heyssappe issi na7iya utta uttidara beettashe deus izakka komputere gora gorashe xeellayda deizaba milatoos

Hayssan beettishe dizayti oyddu asatakko haoyddu asatikka uttidayssi beettishe deees issi bitaney komputere gora gorishe dizaba milates qissi gashshe naay uttidi bakushe komputere bolla wottidayssikka beettishe dees.

Hayssanta be ishe dizayti keehippe cora asati eqqi uttidayssanne uttitidayssa be'ashe days etikka mazagabishenne xaafishe dizaba milatosana entappe he baggara keehppe wolqama mitaykka bettishe dees.

hayssan ta be ashe dizayti heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatoppe nam7ati issi mala may7o may wottida eti uttida oydeppe sinta darapheza bolla komputereykka dizayssi beettishe dees issi bitaney ba kushen iskirto oyqidi duuke bolla xaafeshedees

Haysan ta beyashe dizays kasanchatakko, ha kasanchat kuwase ka'ishe betosona,cora asat utid kasa beyishe dizayt betosona, entappe duge bagara kuwase ka'za nayt de'za sohoy demba sohoko .

Haysan ta be'ashe dizay keehippe cora kasanchat eqidaysa be'ashe days,entiakzo'o mayo may'idaget eqidosona,entiaka kuwase ka'izba milatisona entappe guye bagara keehippe demba sohoyka betishe de'es.

hayssan ta be7ashe dizay kaasanchatakko ha kaasanchati pudenne duge simmidi eqqidi issoy issa saroketishe diza ba midatosona inti diza sohoppe gede baggara issi bitane yiidi dizayssikka beettishe deesi.

Hayssan ta be'ashe dizay kaasanchakko ha kaasanchayka eqqidi maykera haasayishe deees izappe duge baggara cililo galal'onne zo'o may'o may'ida asati wotta woxxishe beettosona.

hayssan ta be7ashe dizay isporte meedakko heyssa isporte meedara ichachu asati bishede oosana intikka nam7u poolisetanne gammu wogamay ida mishiriya neta giddon de7awus inti pe ya baggarakka xililo maatayka bettishe dees

hayssan beettishe de'isay isporte oottiza asatakko heyssika nam7ati ya bagga gaxanne ha bagga gaxan eti isporte oottiza sagidishin issoy eta giddon eta oyqidi eqqida bitanekko

hayssan ta be ashe dizay keehppe lo7izanne malaliza sohon kaasanchati kwasey kaa7ishe beettosona intika kaa7iza sohoy ciidi cili lotida sohonakko

Hayssan beettishe dizayssi kaasanchatakko. ha kaasanchatikka kuwaase qakkishe beettosona. issi kaasanchay sa'an ichidayssi beettishe dees. etikka iza sohoyka keehippe denbba sohokko.

Hayssan beettishe dizayti kaasanchatakko ha kaasanchatikka keehippe denba sohon kaa'ishe de'oosona intappe gede baggara keethtaynne cillottida mitay eqqidayssa be ashe deays.

Hayssan beettizayti kaasanchatakko ha kaasanchatikka ka7ishenne koase qakishe beettosona eti diza sohoykka keehippe cililotida maatay diza sohokko.

hayssan ta be'ashe dizay heedzdzu asati eqqidayssa be'ashe days ha heedzdzutuppe nam7ati attuma gidishen issina macakko intappeka giddon diza bitaney ba kushen haybakko miisha oqqidaysikka beettishe des

Hayssan ta be ashe dizay wodey ehido teknolojiyen medhetida tukke mashinekko izikka tukke gaacizayssakko iza giddon tukkeykka qoletizayssi beettishe dees.

Hayssan ta be ashe dizay mismaarekko ha mismaarey keetta keexanas maaddiza mismaarekko ha mismaareykka birata gididi keehippe mino keetta keexishen godara mitala gattanas maaddes.

hayssan beettizay si ganche woykko ispilen dawutara oytida miishakko izikka samay qalamen ti7etti wottida ssakko ha gancheka keehicoraba maaddishe dees

Hayissan taa be'ashshe dizayi kehippe cora deretakko.enittkka banita sintta bagara Ethiopia baniddira milatiza mishshi de'izayissa be'ashshe dayis .inttikka diza soyi kehippe ahoo Soo.

Hayissanni taa be'ashshe dizayi jarikaneyi hare bolla canettid uttidayisanne hareyikka bishshe dizayissa milatizayissa be'ashshe dayis.izzappe sinththa bagara motoreyi yizayissa nne cora asati hamutishshe dizayissa be'ashshe dayis.

Hayssan ta be7ashe dizay kaamekko. ha kaameykka biitta goyizanne oge giigissida kaamekko. ha kaameppe gede baggara asay eqqidayssikka beettishe dees. Ha asappe sinta baggara cililottida mitayka beettishe dees.

hayssanta be7ashe dizay cora asati biskilite laaggidi bishe beettosana intika kaame ogera agielaaggishe diza ba milatosana intappe gede baggara lo7idinne puulati wottida keethtaykka beettishe dees

hayssan ta beyashe dizay kaame ogekko ha kaame ogenka kaamey yiishe beettees izikka haysusekko izappe duge baggara issi motori bolla uttida bitaneykka beettishe dees izappe gede baggara cillilotida mitaykka beettishe deesi

hayssan beettishe dizay kaamenney asatakko hayssanka asay gelishenne kiishe beettes izikka kaame berey doye dizayssakko intikka diza sohoy kaame ogena

Haysan betishe dizay kameko ha kameyka bishe des he kame gidora nam'u asati yishe betosona ha kame biza ogeka kame ogerakko.

hayssan ta be ashe dizayti kehippe cora kaameti eqqidayssa be ashe dees intika issi malakko eti diza sohoyka kaame ogen eqqida ba milato sonna inti diza sohoppe gede baggara maburaate poolykka eqqidayssi beettishe dees

Hayssan ta be ashe dizay kaamekko ha kaamesika guye baggay zo'o gidishin sinta baggay boottakko ha zo'o baggan iza sunti xaafettizayssi beettees harereppe hareres gizaba xaafeti wottis

Hayssan ta be'ashe dizay cora kaametakko ha kaametikka bishen beettosona ha kaameppe ya bagganne ha baggappe giddon deiza oge giddon cora asati bishenne yishe beettosona.

Hayssan ta be ashe dizay kaamekko ha kaameykka keehippe asa go7iza kaamekko izikka boottanne galal7o kaamey beettishe dees izappe gede baggara asatikka beettishe de7oosana.

Hayisan ta be ashe dizayisi kehippe lo iza nne pulatiza ketha beashe dayis izika botha qalamen mulera tiyetidayosa gidishin kehippe ahonne demba kethako

hayssanta ba7ashe dizay keype puulattizaynne lo7iza keettay dizayssa bey ashe dees ha keettappe duge baggara ogera nam7u asati hamuttishe beettosona ha ogekka birooppe loosetishenne puulatishe dizaba milates

hayssan ta be'ashe dizay cora asati eqqidayssa be'ashe dayss entappe oydati gashe naytakko heyssa asato giddon deiza gashsha nayti issi mala may'o may'i wottidayssakku

hayssanta be ashe dizay biroppe loosettidanne puuletishe diza keetta be ashe dees izappe duge baggara ogekka buron loosettishe dizayssikka beettishe dees ha ogenka kaamey eqqidayssi beettishe deees

Hayssanta be ashe dizay kaamenne kaame ogekko ha kaame ogeppe gede baggara asay hamutishe dizaytikka beettishe dees hayssape pude baggara lo'izanne puulattiza keethtaka be ashe deays.

Hayisan ta be'ashe dizayi kehippe loizays pulatida ketha be'ashe dayis izika kawo ketha nilates izape guye bagara kehipe cililotiza mitayika betishe de'es

Hayisan ta be ashe dizayi biron losetishene pulatishe diza kethako ha kethayika kawo ketha milatiza woga kethako izappe ha bagara kameyi eqidayisi betishe dee's

Hayssan ta beyashe dizay puutte tookiza asatakko ha asatikka puutte tookishe dossonna enttikka issi biittaney tookishin cora asati puutte oyqiddi eeqidayssi betishe de'ossonna

hayssan beettishe dizay kehippe wolqamanne puulattiza keettay beettishe dees izikka kawo keethta milatizayssakko heyssape duge baggara asay bishe beettishe de7es.

hayssan ta be ashshe dizay keehippe gitanne walqama keettati buroppe loosettishinne giigisse deizayssi beettees hintikka biron pudakka dizayssakko

hayssan beettishe dizay biroppe loosetishinne puulattishe diza keettakko iza matanka kaamey biitta kaashizayssi giigissishe beettees izappe ha baggara issi bitaney hammutizayssikka beettishe dees

hayssanta be ashe dizay keehippe wolqaamaynne puulati wottida keetta be ashe days ha keettaykka katama keettakko heyssafe duge baggara kaamey eqqidayssaka be ashe days

hayssan ta be'ashe dizay keype wolqamanne puulatiza keetta be ashe days ha keethtayka kawo keethta woykko katama keetta milatizayssakko ha keettanka cora mastawoteti de7oosona

Haysan ta beyashe gashe nayti banta dunan maske wothididaysati timirte keethani uttidaba missatosona , entika issoy issi oydene utiza gidishin paace paacetana hanizaba milatosona . na.

Haysan ta be'ashe dizay issi Indo mishiriya eqa utidaro be'ashe izakka aatamare milatawus iza Mayida mayoyi aatamaretugakko ba kushekka xaxa oykidays eqidays betishe Des

Hayisan ta be, ashe dizayi gamo gidon diza asatako etika banta woga mayo mayidi eqidayisanne irxa matha bantha kushen oyiqidiutidayisa betishe dee's isatappe issi bitane mayike oyiqidi hasayishe dees

hayssan ta be'ashe dizay biroppe loosetishe diza ogekko izappe geede baggara timirte keetta milatizayssikka beettishe de'ees inti diza sehoykka biitta milatizashoonakko intappe gede baggara cililotida mitaykka beettishe dees

hayssanta be asho dizay cora asati uttidayssanne issi bittaney eqqidi haasayishe dizaba milates izi deiza sohonpe sinta bagga xarapheza bollan haylande haattara uttidayssikka beettishe deees

hayssan ta be7ashe dizay keype cora tamareti gelishe dizawa milatosana intika salfera kifile gelishe dizawa milatosana inti diza sohoykka timirtegeta milatizayssakko

Hayssan ta be'ashe dizay heedzdzu asatakko ha heedzdzu asatikka maxaafa baynta kushen oyqqidayssi beettishe dees intikka oyqqida maxaafay bayzettizaba milatis hayssakko izappe guye baggara keeyife cora maxaafatikka beettishe de'oosona.

Hayssanta be ashe dizay keehippe cora asati uttideussa be ashe dees intika uttida sohoppe sinta bagga daraphesa bolla keehippe cora komputereta be ashe dees intika komputere gora gorishe beettosona

Hayssan taa be'ashshe dizay tamaretakko ha tamaretikka gashshe nayta gidishen intika xaraphpheza bollan daftara wottidi iskirtora xaafishe beettosona intappe guye baggarakka keehippe cora nayti beettishshe doossona

hayssan ta be7ashe dizay kaamekko ha kaameykka timerte keetta gibben dizaba milates izappe gede baggay keyppe adussa keettakko izikka timerte keetta milatizayssa he kaamey diza sohoykka biittakko

Hayssan beettishe dizayti cora asati eqqidi duwe teelishe de7osona intappeka sinta baggara diza bitani silke ba gushshen oyqqidi eqqidayssi beettishe deees inti diza sooykka timirtekeetta milates.

Hayssan ta be'ashe dizay tamaaretako ; ha tamaaretikka issi mala may'o may'idaysi hedzdzati zo'o gidishin nam'ati kareta may'idaysi quma ekkidi bishe beetosona.

hayssan ta be ishe dizay tamaretakko ha tamaretikka komputere gora gorishe de7ooson intika oyda oydatuppi heedzdzati gede simmida gidishen issi tamarey ha simmidi komputere gora gorishe de'es

Hayssan ta be'ashe dizayti tamare naytakko ha tamare naytikka gashsha nayta gidishin intika bomba doo'idi banta kushe meettishe de'osona intika keehippe coorakko.

Hayssan beettishe dizayti tamaretakko. Ha tamaretikka kifilen uttidi tamarishe diza issakko etikka gashe nayita. Gashshe naytikka timirti tamarishe doosana.

Hayssa ta be7ashe dizayssi kaame ogekko. Ha kaame ogeerakka issi kaamey yishe beettees. Izikka haysuusekko izappe gede baggarakka zumaynne demba sohoy beettishe de7ees.

Hayssan beettishe dizay kaame ogekku ha kaame ogekka nam'u baggara dishen izaappe giddo baggara asi hamuttiza oge midatizayssi beettishe dees izaappe pude baggara xillilotida mitaka beettishe dees.

Hayssan ta be'ashe dizay kaame ogekko ha kaame ogenka keyppe cora asati gede bagganne duge baggan eqqidayssa be ashe dees intappe sinta baggara kaameykka bishe beettizayssakko.

Hayssanta be ashe dizay kaamekko ha kaameykka biitta kaashshiza kaamekko izikka oge giigissishe dizawa milates izappe gede baggara cora asati eqqidayssi beettishe doosona he asatuppe guye baggara cililotida mitaykka beettishe dees.

hayssan ta be7ashe dizay oge giigissida kaamekko izikka ogen biitta qola naanizayssi beettishe dees heyssafe gede baggara keype lu7izanne puudattiza keettayka beettishe dees

hayssan beettishe de'izay kaamekko ha kaameykka oge giigissizayssanne biitta kaashizayssakko ha kaamey biitta kaashishe beettees izappe guye baggara zumayka beettishe dees

hayssan ta be ashe dizay ogekko ha ogekka buron oosettidi giigizayssa milates izappe gede baggara kaame yiishe dees heyssape duge baggara asa keettaykka bettishe dees

hayssan beettizayssi ogekko ha ogeykka kaame oge gidishen issi kaamey hinira yiishe dizayssi beettes heeppe pude baggara keype zumaynne dhoqa sohoy beettishe de'es

Hayssanta be ashe dizay heedzdzu asatakko heedzdzu asatikka kaame ogen eqqizayti beettishe dees entappe guye baggara kaamey bishe beettes hessape ha baggara pajjajekka bishe beettes.

Hayssan ta be'ashe dizay keeheppe malaliza sohon dizaa dilli ekko ha dildiyeppe hini baggara fooley mawuraate gee beettishe deees.

hayssanta be'ashe dizay kaamekko ha kaameykka gede simmidi eqqi uttidayssanne duge simmidi eqqi uttidayssa be'ashe days ha kaame ogenka poliseynne issi bitaney eqqidayssa be'ashe days saloykka bootidi beettishe dees

ta be ashe dizay keehippe aduuqiza kaame ogekko ha kaame ogeraka issi kaame yishe dees izappe gede baggay wora milates ha worayka celiloti wottida mitay dizayssakko

Hayssanta be ashe diza kaamekko ha kaameykka biitta kaashshiza kaamekko izikka kaamey barka bishe beettes izi biza sohoy keehippe denbasohokko.

Hayssanta be ashe dizay kaame ogekko ha kaame ogenka hini baggara kaamey eqqidayssanne hammutishe dizayssa be ashe daes heyssafe sinta baggara keepe cora asatikka eqqidayssi beettishe dees.

Haysan ta beyashe dizay tubokko ha tuboyka kehipe cora buboko izika madizaysi haatha issi botappe tubon gelthidi asa kare gathanas madizaysako.

Hayssan ta be ashe dizayti gaammo woga may'oa may'ida asati beettishe deosona intikka baynta huphe bolla gaammo woga may'o malatiza koppiye wottidi okkidayssanne eqqidayssa be ashe days intikka baynta kushe meettishe de'oosona

Hayssan beettizayssi issi bitaney bootta shamize ba kushe gakkidayssa maa'idi koppiyekka bootta wottidi manaxire kareta wottidayssinne ba kushen mayke oyqqidi haasayida bitaney beettishe dees.